Issi issi heeran asay palaba pokkoba giyobaa uyees. Mehiya suuttaa qanxxidi goora''o bare goggiyagaa ba bollaassi lo"o malatin uyiishin hagaa waatidi mittiikaa gays. Tana tumu qoppin sheneyees hagee.

Issi heeran hanettidaba tumu tumateta demidi xaafi wottikko wontto naatu naatussi erane luxetta gidees. Daroto hara biittatika yiidi hagaappe luxetta demmana danddayosona. Maxaafay lo'onne eraa cucunttees.

Wolaytti yiidayi ufayttidi anjjidi bes awudekka wolaytti mokkiyo moyssiyo wogaara des daro imattati yiidi ufayttidi naa"antto nu inttekko matan matan yaana giidi ufayttidi biyode ayba lo"ii wolaytti ba wogaa bonchhchiyode.

Wolayitta heera daro isportte qommoti de"oosona. Hegeetikka daroto daro qofaassi shiiqoosona sarotettaassi siiqotettaassinne ishatettaasi michchotetaa minttetanaassi yiyode ayiba lo"i tana.

Issi issi urqqaappe keexxiddo keettaa lo"o giggissi meeshshobare a bollankka qassi lo"o puulayiya qalamiya tiyobare keettay xeelinkka xeella xeella gees. Soo gelidi daanawukka ufayssees hagaa mala keettay darotoo tana lo'ees

Alleeqo miishshata maaran mankkan go'ettiyode keehi daro lo'eesinne ufayssees. Ayssi giikko asay baassi koshshiya sohuwani awuga awugan wottidi go'ettanaakkonne erees. Yaatiyode daro lo'eesi.

Issi issi ooso eqottan oottiyaa asatti banttawu imettidda oosuwaa maaran poliyoogga agiddi wuusawunne kayssuwawu gelossona, hageettikka bantta go'a xallaa xeelidi hara asa qohiyoode ayibba iitti.

Wodee ehiiddo lo"o eraa immidi medhdhiddo indday aybba ufayssishsha zin'ikko denddoppa denddoppa gees karen wottada asaa bessaydda zin'ooshshakka gissees ayba la aleeqqissdi medhobare ayba lo"i

Nu dere asay ba gediyassi/ba tohuwassi go'ettiyo miishshatuppe issoy shirchchiya giyo caammay dees. Ha caammay agunttay, pinccoy, shuchchay xubbennaadan asaa naatu tohuwa keehippe naagees. Ha shirchchiya wottenna asaassi tohoy lo'ennanne masuntta xalla.

Goshshanchchay ba shooqan tokkiko lo"o ayfiya demmees. Hegetuppekka I demmanabay loomiya giyo mittaa tokkiko sawiya ayfiya uloy sakkikko uyyanaadan lo"o peenuwa ekkanawu ba bollaasi lo"o payyatetaa demmes.

Goshshanchchassi lo'obay lo'o wodiyan iray bukkikko bari, bari shooqaa lo"o gooyikko, lo"o kattaa dooridi zerikko, lo"o murutaa demmees qassikka lo"o iray wodiyara bukkanna xaykko namissan koshshankka sohettiyode goshshanchchabay qarettees.

Nu heeran darottoo bantta oosuwaan bonchchitteena hiilanchchata giyoogeeti bantta era gum''idi dere asa maaddiyaageeta de'ossona shin aysse asay eta oosoy hiilaa daro go"ettidi etaw bonchchuwa immena, oosuwakka go"ettidi bonchchuwakka immiyaakko lo"o.

Bootta woraqataan asaa naati bantta eraappe poozhzhu oottido xuupiyaappe ekkido eraa darotoo asaa naati bantta kahaa shemppisiyaabaa appe nababi ekkiyoode asaa naati bantta kahaa wooppu oottidi ufayttoosonanne darokka lo"obay ha woraqataa bolli oosettees.

Asaa naati ba tohuwa biradhdhiyapp biidi huuphiya binnaana gakkanaashin geeshshatettaa naagikko ayyo I haasayiyo haasayara ubbay puula malatees. Geeshshatettay dobare oonikka oona dosees. Geeyidabi tuma ayba lo'iishsha!

Issi issi heeran lo"o hayday xaafetti uttidaagee de'ees. Ha haydaykka guye simmidi asa onatettaa deriya onatettaa nu awuppe yiidaakko qonccissees hagaa qassi erenna asay coi zaaturiyode ayba iitii.

Issi issi heeraa maaran mankkan oyqqennaagee. daro metuwasai nuna qonccissana danddayees. Ha metuwappekka nuna gakkana danddayiyabay, cima asay kunddidi meqqiyode likkenne lo"o gidenna hagaappe heeraa geeshshatettaanne heeraa sarotettaa di'uwappe naagikko lo"o malatees.

Seeraa naagssiyageeti darotoo ayba qarettiyoonasha. Dere asaa sarotettaa naagiidi wombaddiyan boggiyagan bonqqiyagan cayeetiidi cadettidi de'iyoode eta bonchchanay oonee ane nu saruwaasi de'yaageeta nu bonchchiyakko lo'ees.

Nu heeran issi tukke keettiya de'awusu. Ha tukke keettiyakka lo"o malataydda asaa wurssawusu. A tikkiyan gujjada ushshiyobay asaa mattoyi ekkees. Tukkiya lo"o hanotan essiyakko nu payyatettaa bollankka danoy daafay yeenna.

wodiya yelagati zamaanida woykko ooraxida giidi banta wogaa woykko bantta haydaa dogiidi doosona. Kare biittaabaa kaalidi Toopheebaa bashiidi doosona. Hagee lo''o gidenna.

Issi issi wodee ehido ushshati maalaaloosona. Issitoo issitoo giigenna kattaa miikko uloy eta uyo bare suquwa xoz'u ootissinne uluwan diyabaa ubbabaa shoddi yeddiyode ayiba ufayissi!

issi issi heerani corati shiiqidi banta qofaa la'an hasayidinne ekkidi uttida asasy galchchidaagaa getes darotoo wolaytta heeran ha asaa sintara ta tarkka hemmetada kantikko tawu gedeekka dendenna hemetennan ixxes tawu darotoo

Issi issi heeran luxetta keettay baynna heeray de'es ha heeran de'iyaa guutta naatta gidin luxettawu layttay woykko bare gakido asati daro metootosona, ayssi giiko luxetta keettay etta heeran baawa. Etta heeran luxetta keetta giigissi imyaako daro lo'o.

Nu heeran daro asati lo"o malatiidi iitaa oosuwa oottosona. Eti ootiyo oosoykka wuqqiyaaga, kayssotiyaaga, boggiyaaga bonqqiyaagaa bantta son qottidi woottoosona. Kawo seeraassi immiyaakko daro lo''o malattees, kayssuwa qottiyogee lo"o giddenna.